mbokki yi asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaathu dal leen ak jàmm seen rajo Koungheul FM ci fréquence su 92.1 <breath> tey nag ñu am mbégte ànd ak yéen si émission boo xam ne yéen a ngi koy déglu si seen rajo Lougheul FM ci cadre projet 4R bu PAM PAM di programme alimentaire mondiale ñu ko financé nag di Fond vert climat si jàppandalu Jokalante ci noonu nag tey ñu waxtaanee ak yéen lu jëm rek si wàllu <hesitation> situation campagne waaye tamit lu jëm si wàllu prévision climatique mi parcours loolu nag tey ñu am mbégte ànd si ak ki nga xam ne it mooy monsieur Cheikh Ndiaye chef station météorologique bu Koungheul <inhales> waaye tamit waroon si ànd ak ki nga xam ne rek mooy SDDR Koungheul <inhales> waaye xam naa ni jàppandiwul kon su ko defee rek nes tuut rek ñu ànd seeg ki nga xam ne mooy Cheikh Ndiaye Cheikh station bu météo bu Koungheul

Koungheul FM <hesitation> ci noonu rek ñu dugg si tomb bu ñuy fas yéene ànd ak yéen tey mu nekk tomb boo xam ne dañuy waxtaanee lu jëm rek si wàllu tolluwaayu campagne loolu nag suñ ko waxee <hesitation> jublu si nag lu jëm si wàllu prévision climatique ñu ànd si ak ki nga xam ne moo fi nekkal ñi nga xam ne ñoo di di waa ANACIM loolu it moom mi nga xam ne moo di Cheikh Ndiayr di chef station météo bu Koungeul dañu leen di présenté rek li nga xam ne moo di ANACIM kon sëñ Cheikh suñ ñëwee si li nga xam ne mooy ANACIM ana lan nga ñu mën a wax si ANACIM
<hesitation> salaamaaleykum wa rahmatulah encore <noise> waaw merci beaucoup Seydou <noise> waaw ANACIM <hesitation> comme ni ko nit yi di déggee ak <noise> déggee aussi <noise> donc <noise> ANACIM <hesitation> mooy agence nationale de l' aviation civile <noise> et de la météorologie <noise> donc benn dafay <hesitation> <noise> maanaam saytu li nga xamante ni ñoom ñoo nekk wàllum <noise> dem ak dikk si jawwu ji <hesitation> si ndox mi <noise> <noise> aussi si suuf si <noise> maanaam <hesitation> ak tamit li nga xamante ni dafa jëm si wàllum météorologie donc météorologie nag moom ku ko xam rek bon xam nga ni ay ay bérébu nattukaay la <noise> pour mën a xam temps bi lan la ak tamit wax temps bi nan lay meli <noise> kon vraiment loolu mooy liggéeyu ANACIM <noise>
jërëjëf sën Cheikh kaddu yooyu foofu it leer na am na solo wax nga li nga xam ne moo di liggéey <hesitation> ANACIM waaye tamit mën nga ñëwaat si li nga xam ne moo di jubluwaay ak mission ANACIM
waaw xam nga jubluwaayu ANACIM ak mission ANACIM moom <noise> maanaam objectif bi mooy * bi donc mooy que maanaam dañuy natt <noise> parce que ANACIM dafa am ay bérébu nattukaay <noise> <noise> ba si Koungeul bii <noise> Sénégal yëpp am nañu ay <noise> ay stations météorologiques <noise> yoo xamante ni dafa am ay nattukaay <noise> donc nattukaay yooyu daf énuy permettre ñu mën a jàngat temps bi <noise>

waaw gànnaaw natt yooyu <noise> tamit dafa ànda ak txaw seetlu <noise>

parce que xam nga temps moom dafa mën a changé <noise> nekkul <hesitation> temps bi ngay am <hesitation> <noise> neklkul temps bi ngay am <hesitation> chaque jour <noise> loolu mooy li nga xamante ni mooy lu dëppoo <noise> wante temps bi <noise> <hesitation> waxtu wu nekk rek mën na changé mel neneen <noise> te changements yooyu coppite yooyu dafa doon loo xamante ni dañu koy jàngat <noise> pour mën a maanaam <hesitation> wattuloo doomu aadama yi <noise> si li ñuy wax maanaam ay buletin de prévision <noise> pour ñu mën a vraiment aar seen bopp aussi <noise> mën a aussi bien aar seen jumtukaay dinaén soxla ndox <noise> dinañ soxla tamit ngelaw te yooyu yëpp vraiment <noise> yàlla dafa def ni météo mooy <noise> ki nga xamante ni moom mooy jàngay loolu <noise> donc ku ne mbay ne météo donc kenn mënul <hesitation> bay vraiment yaakaar si dara te maanaam jëloo li nga xamante ni mooy ay xibaaru météo <noise> donc diggante météo ak mbay <noise> lu leen <hesitation> li nga xamante ni moo leen boole <noise> mooy maanaam jàngat ndox mi <noise> xool <hesitation> naaj wi <noise> ba pare aussi di jàngat ngelaw li <noise> ak yenn mbir yoo xamante ni lu mel ne mbënd yooyu xam nga ni mën na yàq ay tool ak yooyu vraiment yooyu yëpp aussi day doon yoo xam ni vraiment dañ koy <hesitation> dañ koy jàngat <noise> donc vraiment kenn mënul bay te doo mën a jël information métérologique <noise> donc pour une agriculture durable et résiliante il faut qu' il y ait la prise en compte de l' information <noise> météorologique et climatique <noise> voilà <noise>
jërëjëf foofu am na solo suñ ñëwee si li nga xam ne mooy prévisions saisonières yi ñëw si prévision bi nga xam ne moom mooy bu <hesitation> bu ren bi <hesitation> loolu tamit ban njëriñ la ñu amal ak tamit ndax mën nga si ñëwaat <noise>
waaw <hesitation> Seydou dafa am li nga xamante ni moom la ñuy wax le <hesitation> maanaam <noise> moom la ñuy wax maanaam ay yëngu-yëngu yoo xam ni day am si jawwu ji <noise> mën nañu ko tuddee dynamique suñuy termes <noise> ak tamit li nga xamante ni comportement bi nga xam ni moom la géej gi di comporté woo <noise> yooyu yëpp vraiment dafay am dafay doon yoo xamante ni ay informations yoo xamante ni dañu koy <hesitation> dañu koy saytu pour mën a wax <noise> maanaam nan la <noise> nawet wi di mel ak nan la jawwu ji di tàngee wala ak nan la jawwu ji di seddee ak lan lañu xalaat ne dana am <noise> si wàllum catastrophe naturelle maanaam ay ay mbir yoo xamante ni <noise> bon en fait taw nawet taw mën na ko indi <noise> ngelaw mën na ko indi tàngoor bu métti mën na ko indi <noise> voilà donc <hesitation> vraiment <hesitation> <noise> côté côté côté côté côté météorologie ak <hesitation> climatologie <noise> dafa doon loo xamante ne vraiment bon dañu kaoy jàngat bu baax a baax <noise> pour mën a joxe ay prévisions parce que pévisions yooyu dafa tënku si géej gi <noise> donc géej gi dafa am ay courants yu ñuy wax ay courants marains <noise> donc courants yooyu dafa am ay béréb yoo xamante ne dafa war a sedd am béréb yoo xamante ni dafa war a tàng léegi bu fekkee béréb yi nga xamante ni dafa war a sedd dafa dem ba commencé tàng <noise> loolu dafay am jeexintal si sunu nawet léegi bu fekkee ne dafa am béréb yu tàng yoo xamante ni dafa war a sedd tamit <noise> mu war a tàng sedd loolu tamit mën na indi jeexantal si sunuy nawet <breath> moo taxit loolu dañu koy topp léegi ni ñu koy toppee parce que géej moom dafa doon loo xam ne mën na denc tàngoor <noise> xam nga tey boo jëlee benn baraada <noise> baraada boo ko jëlee nga tàngal ko <noise> ba mu tàng jër <noise> mais balaa muy sedd di nga toog au moins 15 minutes <noise> baraada bi doog a sedd <noise> xam nga léegi tey bu fekkee cin <noise> cin nga jël cin yu jigéen ñi di toggee <noise> nga tàngal si ndox ba mu tàng jër jër jër <noise> mais balaa muy sedd au minimum dina def une heure de temps <noise> benn waxtu dina ko def <noise> mais nag géej <noise> dafa mën a téye tàngoor si juróom-benni weer <noise> léegi tàngoor boobu nag mooy tàngoor bi nga xamante ni moom la moom la moom la moom la ndox mi jëlee si jawwu ji ba pare denc ko si biir ndox mi <noise> léegi denc boobu nag dina ko denc juróom-benni weer léegi ñun nag dañuy jaar si tàngoor boobu noonu bi nga xamante ni moom la jawwu ji jël denc ko si biir ndox mi pour mën a vraiment mën a wax nan la suénu nawet bi mel mën a wax tamit lan la ñuy xaarandi si nawet wi maanaam si tënk maanaam mën a wax li ñuy wax ay prévisions saisonières voilà <noise>
jërëjëf <hesitation> am na solo ndax mën nga ñëwaat si prévision saisonière bu ren bi
waaw prévision saisonière bu ren defe naa jotoon nañu ko def <hesitation> bi ñu ko defee aussi bon am na loo xamante ni jotoon nañu ko ci wax li ñu si jotoon wax mooy nawet wi dana teel a ñëw dana teel a taw te gis nañu ni taw yu njëkk yi ñu ngi ko nemmeeeku si mois de mai le 27 mai maanaam <hesitation> comment dirais je :frab gox yu bëri taw na si biir département de Koungheul mën naa ne fépp sax taw na ci mois de mais bi parce que bu ñu xoolee mois de mai bi <hesitation> bi énu xoolee maanaam lépp lépp lépp lépp lépp si si dajale taw yi donc mu ngi toll ci 100 milimètres si Idda Mouride ak 5 virgule 3 si Lour Escale donc fi gën a ëpp taw si mois de mai bi ñu ngi ko nemmeeku si 100 si si si Idda Mouride avec 100 milimètres si ñaari fan mais taw bi gën a mag si mois de mai bi ci Idda Mouride moo nekkoon 65 virgule 0 milimètre beneen bi bu si gën a yées nag mooy <hesitation> Lour Escale avec 5 virgule 3 milimètre en 2 jours donc mooy li nga xamante ni joptoon nañu ko wax waxoon nañu que vraiment <hesitation> nawet bi dina teel a ñëw te aussi dina taw ndox mu bëri te gis nañu ne que vraiment si mois de mai bi <hesitation> région de Kaffrine wala département de Koungheul commencé nañu maanaam nemmeeku ay taw donc loolu la ñuy wax kon si ndorteelu nawet bi leneen li bon ñu tënkloon diggante mois de mai mois de juin azk mois de juillet léegi bi ñu xoolee mois de mai mois de juin ak mois de juillet bu ñu xoolee si dajale bi tey vraiment dañuy gis ne que maanaam amoon na ay jafe-jafe tuuti parce que am na si <hesitation> ay décates yoo xamante ni amoon nañu si tuuti woor mais woor googu taxu koo métti noonu donc vraiment bon mën nañu ne que activités yi daal mu ngi démarré si mois de juin donc mois de mai juin ak juillet comme ni ñu ko waxee woon dafa doon normal à dafay normal à déficitaire donc ni ñu koy gisee ak jàngat bi nga xamante ni jox nañu ko si gis nañu ni que la situation pluviomètrique au cours du mois de mai am na postes yi nga xamante ni ñoom ñoo féetee suuf lu mel ni ay Fass Cekkeen Saly Escale yooyu yëpp dañu exedentaires dañu ëpp donc Koungheul dafa normal et donc ay Gént Pathé yooyu noonu déficitaires ay Gént Pathé Rivo Escale Lour Escale yooyu dañuy déficitaires si ñetti weer yi wante nag bi ñuy comme maanaam ni ñu ko jàngateewoon ni ñu ko jàngateewoon à laata nawet bi di ñëw si ndorteel bi mooy li nga xamante ni moom la ñu séentu si natt yi waaw léegi nag énu ne woon diggante mois de juin mois de juillet ak mois d' aôut ñu ne ndox mi dana bëri lool lool lool lool lool waaw te vraiment am na ñi nga xamante ni commencé na ko fa wane parce que tey bon am nañu 100 ay 100 milimètres de pluie la ñuy am si benn fan keroon Rivo Escale taw na 100 milimètres de pluie donc am nañ <hesitation> 93 milimètres à Idda Mouride si mois de mois de mai bi am tamit si mois de juin bi plutôt am aussi 90 milimètres à Gént Pathé donc mu doon ay lu ñuy wax ay événements extrèmes ay taw yu bëree bëri yoo xamante ni ANACIM vraiment sóoraale woon na ko te ba léegi tamit li nga xamante ni moom la ñu waxoon loolee mooy li nga xamante ni dañu ko téye ba léezgi nawet bi dana bëri ndox lool taw yi danañ bëri lool te aussi vraiment bon woor yi dana dana néew maanaam ni nga xamante ni moom la daan wooree daaw di woor ay 15 jours 20 jours yenn saa yi ay gox yoo xamante ni day toog weer sax du taw vraiment loolu moom incha allah ren moom bon yaakaaruñu ni dina am bu soobee yàlla waaw kon noonu la demee <hesitation> li ñu waxoon mooy que nawet wi dana teel a ñëw donc <hesitation> taw yi dana bëri lool te loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu <hesitation> moom la ñu moom la ñu gis ci suñuy jàngat léegi nag si ñetti weer yi nga xamante ni mi ngi ñëw diggante juillet aôut ak septembre boobu tamit ñu ngi séentu ndox mu bëree bëri waaw ñu ngi séntu ndox mu bëri incha allah bon comme aussi nawet bi tamit du teel a du teel a jeex comme maanaam bu fekkee da ñuy xool si normal bi normalement nawetu Koungheul mu ngi war a jeex le 8 octobre le 8 octobre mooy date normale bi nga xamante ni si la nawet bi war a jeex donc bii paa dinañ weesu 8 octobre incha allah kon vraiment ñu ngi yaakaar incha allah am nawet bu baax ak ndox mu bëri léegi mbir mi lenn rek la mooy di jël informations météorologiques pour ngay mën a vraiment xam ban bés nga war a bay yan bés mooy am naaj parce aussi ça ne sert à rien nga dem bay sa tool ba pare mu taw si kawam affaire bi saxaat xam nga donc li gën mooy nga am di am information si naaj bi kañ lay naaj du ndox rek la baykat war a laaj <hesitation> <hesitation> baykat war na laajte naaj war na laajte ngelaw kañ lay naaj naaj bi si ñaata fan la bu boobaa incha allah dina ko permettre moom mu mën a xam ban jour la mën a bay toolam pour nga ñax mi mën a dem voilà
kon <hesitation> jàpp nañ jàpp ngeen ni weeru ut bii <hesitation> dina bëri ndox
waaw weeru ut bii incha allah ndox mi dana bëri dan bëri ndox loo septambre tamit ndox mi dana bëri
mu dem ba mu weesu juróom-ñetti fan si octobre
incha allahu rabi parce que <hesitation> xam nga bu ñu nee normal à excedentaire maanaam mooy que dana digg dóomu jàpp ëpp

léegi fu mu toll nii dañuy wax si mois de juillet aôut ak septembre léegi mois de juillet ak septembre dañu jàpp ne ndox mi dana bëri ba vraiment bon dana weesu su fekkoon dañu natt si fanweeri at suñu ginnaaw maanaam moyenne bi nga xamante ni moom la ñu am si diggante 1991 ak 2020 ndox bu ñu nar a am ren incha allah dana ko ëpp waaw
<hesitation> <hesitation> <hesitation> am na solo am na solo comme ni nga ko faram-fàccee <hesitation> mu nekk loo xam ne it <hesitation> baykat yi <hesitation> war nañu xam bu baax lu jëm rek si wàllu woowu naka lay doxee waaye tamit lu jëm si wàllu xeetu variétés yi nga xam ne moom lañ war a ji xam naa ne loolu su fi SDRR nekkoon <hesitation> danañ si gën a ñëw <hesitation> gën si gën si gën koo faram-fàccee <hesitation> mu nekk loo xam ne it dafa am solo comme ni mu ko waxee moo di